Dabba n tumdi tuma ŋɔ bi shɛba pili la zipila ka di yɛ zaɣi dozim yɛa n zi bi luɣili ŋɔ tihi maa bi yɛanga ŋɔ loori sabinli n zaya ŋɔ.

Duu bɔŋɔ ka kuɣusi ata zaya ka tɛɛbuli zaɣi gaŋa zɛ di sunsuuni ka kopu tam di zuɣu ka flawaasi bɛ duu maa ni ka dukpuni maa nyɛ dukpuni piɛlli

Salo m boŋɔ bɛ sheba gbibila filaaki nima ka wuɣi bɛ nuhi ka sheba pili zipilti ka sheba ye liiga ʒehi ka gbibi fooni nima ka sheba gbibi dari.

Salo n shɛarina ŋɔ bi shɛba pili la zupiliti ka shɛba kpa ninkpara ti ka yɛɣi baaji nima so yela liiga buluu ka niriba ayi ye liiga zɛhi.

Dabba anahi n zaya ŋɔ bɛ sheba ŋɔbila chinchini ʒehi ka niriba ayi mee pili zipilti yino gbibi la jaangbee o nuuni.

Salo n bɔŋɔ bi shɛba yela liiga piɛlla ka shɛba wuɣi bi nuhi ka gbubi flaki nima ka so gbubi foon ka shɛba gbubi kafuna ka pili zipiliti.

Dabba n ʒɛya ŋmeri timpana ŋɔ. Bɛ shebi yela chinchini liiga ka yino ye binŋmaa. So ʒɛmi ka ye liiga pielli. ka tihi sa bɛ nyaaŋa

Salo n-laɣim ʒiya ka so ʒe bɛ sunsuuni ka ye liiga sabinli ka so ŋmari ba fotonima ka yili be bɛ nyaaŋa ka tihi sa bɛ nyaaŋa.

Salɔ nboŋɔ, ka shebi dun tam akpaaku zuɣu salɔ maa mi bi shebigbubla flack nima, ka wuɣi bɛnuhi. ka shebi pili zipili ʒɛhi kashebi ye liiga lpiɛla.

Tuma shee n boŋo bi gbirila tandi ka nirabaayi ʒi kuɣusi zuɣu tihi n bɛ bi nyaangi maa ko daɣari n do bi sunsuuni maa

Paɣiba m-bɔŋɔ so yiɣisimi zaya ka ye liiga sabinli ka kpa ninkpara ka takar'piɛla do o tooni kuɣusi n-zaya ŋɔ kuɣusi maa nyɛla zaɣ'vakahili.

Salo m piɛ foolii zaya tihi n sa bɛ nyaanga maa Sheba pobila nyɛ pobrisi ka sheba ye liiga sabila ka pili zipiliti ka sheba ye liiga piɛla.

Salo n bɔŋɔ shɛba zi mi ka shɛba zaya ka tia saya ka yiya bɛ bi yɛanga ka so zaya ka yiɛ chinchini liiga ka so jinjam sabinli.

bihi n laɣim zaya ka be chɛbiriba shɛtɛ bihi maa yɛla liga zaɣ dozim ka tɛbuli zaa ka kuɣisi zaya ma tihi sa be nyɛŋa

ashɛtɛni n bɔŋɔ so dola goro zuɣ ka niribaanahi laɣim ʒɛ o tuuni ka yɛ liga piɛlla ka pobi nyɛporisi ka so yɛligi ʒɛ o konkon do maa nyɛla zaɣ piɛli ka mali

doni n bɔŋɔ ka be poɣimbili ʒɛya paɣiri kpani bipoɣin maa gbala mobili niŋ di koli do maa nyɛ zaɣ piɛli ka di dokpana nyɛ zaɣ piɛla

Kom n-doya ŋɔ ka shɛba be kom maa puuni ka ʒi gbambihi so yela liiga ʒee ka yiya be bɛ nyaaŋa ka tihi sa bɛ nyaaŋa.

salo n tam palli zuɣu chɛni ŋɔ shab biɛla loori ni ka shab bari moto nima ka baɣali bi taba bi shab gbubila fulaaki nima ka shab gahari bi nuhi shab gbubila sileeti ʒiɛhi

Salo m be jiŋlini m puhiri ŋɔ sheba yela liiga sabila laati nima m be zuɣusaa sheba pillila zipilti ka sheba ye liiga piɛla.

Salo n bɔŋɔ ka baaji nima yili ya ka chɛani nima pa tɛɛbuli zuɣu paɣaba maa shɛba pɔbi la yɛɛ pɔbirisi ka bi yili bɛabi nima zuɣusaa.